Zvikora zvedu zvinoendwa nevana vedu vadodori, zvinokurudzirwa kuti zvitsvakewo pekugara panoenderana nezera ravo, kuti vana vasaneseka kana kudonha kana vagara pazvihlayo zvikuru.

Vachechana vedu vanekodzero yekuendawo vondoungana nevezera ravo veiswera navo ,veifundiswa kuzvikorako vanofundiswa kuemba, kutamba nekupanana

Anthu vanobara vana vavo vamweni vanoende kumishando azvizi kunaka kusiye vana veinzerereka muntharaunda vana ngavaende vanotamba nevamweni kunana madzidzisi vanovadzidzisa zvimweni zvinoite kuti vangware.

Vanavedu vanoende kuzvikora zvepashi vanosisirwawo kubatwa zvakanaka vachiiswa panhu pane utano nekuti vachiri vadodorri vanokwanisa kubata zvitenda zveshezveshe.

Vana vechidodori vanoenda kuzvikora vanosise kuva nepekugarira pakanaka. Panoenderana nezera ravo kuitira kuti vange vakasunhuka vari kuchikorakwo. .

Zvichechena zvine kodzero yekumboendawo zveindosangana nezvezera razvo zvisina baba namai. Zveifundiswa nezvendaramo kuti zvikure zvakangwarira ngwarira.

Zvikora zvedu zvepashi, zviri kukurudzirwa kuti zviendwe nemwana wega-wega asvika zera rekuenda kuchikora, kunyazi apana muduso wabviswa.

Zvidzidzo zvedu zvepashi zvirikukurudzirwa kuti mwana weshe akwanise kuzvihanira. Zvirikukurudzirwa kuti vabereki ngative vanoshandisa vananvedu tiduse mudusonumodiwa pachikora, mwana awane kufunda zvakanaka.

Nevano dzidza kuzvikora zvepashi vanokurudzirwawo kuti vaisirwewo zvihlayo zvinoenderana nezera ravo kuti vakwanise kugarepo veinyora veihanira panonyorerwa pakona.

Zvikora zvedu zvepashi zvinobvumirwa kutora mwana weshe unenge auya kuzofunda apapo kunyazwi apana muduso waanenge adusa hurumende inokurudzira kuti mukuru wechikora unozotaurirana nemubereki.

Chikora chepashi chinosisirwa kuendwa nemwana weshe kana mubereki asina muduso kunonzi mwana ngaaende kuchikora vakuru vechikora votaurirana nemubereki kuti unozozvifambisa sei.

Vanoita nezvedzidzo dzepashi tinovakurudzira kuti ngavavandudzewo dzidzo yevana vedu vakwanise kuvawo nezvivakwa zvinovakwa zvakanaka kuitira kuti vana vadzidze pakanaka.

Vana vekunoita nezvezvidzidzo zvepashi ,vanokurudzirwawo kuakirwa pekuti kana mukuwo wavo wekuti vambobude muchikora ,vamboende vanotamba, veisimbisa muviri.

Zvikora zvedu zvepashi amweni vakukwanisawo kufundisa vana zvinoita nezvekusanganisa sanganisa zviro kuti paonekwe kuti panobudei, zvakavandudzika kuti vana vabeuke njere.

Tinokurudzirawo vana vanoende kuzvikora zvepashi kuti vabatwe mune zvakanaka, vafundire muntaraunda yakachena kuitira kuti wasazova nezviyaiyo.

Zvikora zvedu zvinoendwa nendumure dzedu zvinosisawo kupa chikafu kana vana vambodzidza fundo dzawo kuitira kuti varambe vakagwinya.

Vana vanoenda kuzvidzidzo zvepashi vana vachiri nemazera madiki .Panosisawo kuva nepekutambira pachikora kuti vana vapote veisimbisa mabhonzo avo .

Zvikora zvepashi zvovaniikwavo zveikurudzirwa kuva nezvezvinoshanda kuti zvivane mare yekupa vana chikafu. Pavanenge vari pachikora nokuti vamweni vanouya nenzara.

Vana vedu vechidiki vane kodzero yekuenda kuzvikora kwavanonodzidziswawo mabasa emanbatso kuitira kuti vakure veiziya kuita mushando.

Zvikora zvedu zvepashi zviri kukurudzirwa kuti zviitewo zvimabato zvemaoko kuti pachikora pawanikwewo pane zvinobudisa mare yekudetsera vanoshaya.

Zvikora zvedu zvepashi zvinokurudzirwa kuti zvitendedzekuti mwana weshe auye kuchikora kunyazi vabereki vake avana mari. Bvumidzai vana vadoko vaende muzvikora.

Vana vanoita zvidzidzo zvepadera nevepadera dera vofundiswawo kushandisa michina pavanenge vachiita zvidzidzo zvavo kuitira kuti vave kuinda kumabasa vasazokaruka.

Vantu vanoende kuzvikora zvepadera zvirikusanganisira kuvafundisa mabasa anoenderana nezvemagetsi kuti, vopinde mundaraunda yavo vange vanovandudza ndaraunda yavo ibudirire.

Zvikora zvepadera nezvepaderedera zvirikukwanisawo kuvandudzwa kuti zvifundise vana mabasa emawoko kuitira kuti pavanobva pachikora apapo vanotonotanga zvavo votorarama.

Kuzvikora zvepashi nezvepadera vana vokwanisawo kushandisa zvinoshandiswa veisanganisa veisanganisa peibuda zviro zvinobuda veitokwanisa kutofunda.

Zvidzidzo zvepadera nezvepadera dera zvakazovandudzwa fundo yazvo kuti zvikwanise kufundisa vana vachishandisa midziyo yavanonosangana nayo munyika apo pavanenge vapedza zvidzidzo zvavo.

Tinodakara nezviri kuitwa muzvikora zvedu. Vana vedu vokwanisawo kunasira zviro zvinohamba, kana kutonasira chiro chekuti anobva pachikoro ava nemari chatengwa nemuduso wepamusoro soro.

Zvikora zvepadera nezvepadera dera zvofundisa vana ndezvekubika pakushanda mumahotera veipanvantu chikafu izvi zvinoitabkuti vana vave nebasa akasiyana siyana.

Zvidzodzo zvepadera zvinoitwa nemunthu unenge akunda chidzidzo chepashi zviri kuwanikwa zvichivandudzwa zvichidetsera vana kuti vave neruzivo rwemabasa emaoko kuitira ramangwana ravo.

Vana vefundo yepadera vanokurudzirwawo kuti vapuwe zvihlayo zvekugara zvinoenderana nezera ravo ,kuti vakwanise kunyora zvakanaka uye kudzidza vakagara zvakanaka.

Kufunda kwakanaka zvikuru mwana hasise kuperera pachikora chepashi vana vanosise kuendawo pachikora chepadera, kuti vanofundiswa mabasa emaoko uye ndipozve pavanoziva kuti vanoda kuzoitei muhupenyu.

Tino kurudzirwawo kuti tiendese vana vedu padzidzo yepadera, kunyazi vakundikana padzidzo yepashi. Padzidzo yepadera apa vanono dzidziswa mabasa emaoko kuti vakwanise kuzviriritira vega.

Zvikora zvedu zvepakati ndizvo zvikora zvinopa hwaro rwekuti mwana azive kuti achibva apapo anoda kunoita mushando upi. Kuitira kuti paanoenda atore zvidzidzo zvinoenderana nemushando vaanoda.

Vana vanoende kuchikoro chepadera vanokurudzirwawo kuti vave vanenge vakazaruka pfungwa vakwanise kuyaiya madzidzisi avo kuti vakwanise kuzobvawo nechavanokona kuita chemwaoko kuti hupenyu hwavo hunake.

Zvidzidzo zvepadera zvinoendeva nevana vapedza zvidzidzo zvepashi. Zvinokurudzirwa kuva nefundiso yekuti vana vakwanise kuzviriritira kana vapedza zvikora.

Zvikora zvepadera zvovhirwa muntaraunda nentaraunda vamweni voshandise dzimba dzawo kuita zvikora hurumende ngaione kuti zvikora zviri kuvhurwa zviri kuvhurwa zvakanaka ere. .

Majaha ngentombi dzinoenda kuzvikora zvepedera dzinofanirwa kupuwawo ruzivo rekuti vasaita ana baba naana mai nguva isati yakwana vasati vapedza zvidzidzo zvavo.

Zvikora zvepadera zvowanda muntaraunda mwedu ngekuti hurumende yakavhumidza ane mare kane ane ruzivo nezvezvikora kuti abeure zvikora.

Vanoona ngezve dzidzo yepamusoro, vano kurudzira kuti ndombi ngadzi kurudzirwewo kuti dziende kuchikoro kunyazi dzatonha mimba dzichiri kufunda, dzinozwi ngadzi enderere mberi.

Vantu vanokurudzirwa kuti vaende kuchikora, vakapfeka zvixoko zvinobvumirwa pachikora chavanenge vasarudza kuenda. Kwete kuti muntu unonopfeka zvanoda panguva yanoda, zvinoshaishira vamweni.

Vana vanoenda kuzvikora zvepadera vanosiso kushanda nesimba vachizokarakadza kuti vanoda kuzoitei kana voenda pachikora chepadera-dera.

Vana vanoenda kuzvidzidzo zvepadera vabva kuzvidzidzo zvepashi vanosise kutorwa veshe muzvikora kuitira kuti vawanewo chokubata pavanenge veidzidziswa mabasa emaoko.

Zvikora zvepadera zviri kukurudzirwa kuti zvitore mwana weshe unenge abva kuchikora chepashi kunyazi hanzi kukunda muzvidzidzo zvawo mwana une kodzero yekuenda mberi nechikora.

Vana vanodzidza kuzvikora zvepadera avangoindi kunofunda zvekumabhuku chete vanokwanisa kufundiswawo nezvekushandisa zvipo zvavo zvakafanana nezvekutamba makura.

Ndombi nemajaha zvinoenda kuzvikora zvepadera vanoenda vakura, vanofanirwa kupuwa ruzivo rwunoenderana nezvepabonde uye nezvezvirwere zvepabonde.

Zvikora zvedu zvepadera zvinokurudzirwa kuti zviitewo zvifundoso zvebasa remaoko zvakafanana neekusona kana nekugadzira zvinhu nemapuranga kuitira kuti vana vabve pachikora apapo vavakukona kuita mabasa mamweni.

Zvikora zvedu zvepadera zvovandudzwawo zveiswa dzidzo inoita kuti vana vafundire kugadzira zviro varipachikora kuti ramangwana ravo rijeke .

Vana vadodori vanokurudzirwawo kuudzwa zvine chekuita neupenyu hwawo apo vanenge vari kuzvikora zvepadera kuitira kuti pavanopinda munyika vasasangana nedambudziko rinozovahlupa.

Tinokurudzirwa kuti tiyendese vana vedu kuzvikora. Kana vapedza dzidzo yepasi, ngavayende kudzidzo yepadera. Kunyazi vakundikana, vanonowanawo chekuyita mberiyo.

Tinokurudzirwa sevabereki kukurudzira vana vedu kuti kana vaenda pazvikoro zvepadera vaziye chaanokona kana asingakoni kana asingakoni zvemabhuku ngaaite zvemabasa emaoko.

Tinokurudzira vanamudzidzisi vanodzidzisa vana vepazvikoro zviripadera kuti vave nerudo vadzidzise basa ravo nemoyo wese kunyazwi muduso wavo uripasi.

Vana vekuzvikora zvepakati varikufundiswawo kuita mabasa emwaoko anozovabatsira muhupenyu hwavo hwemangwana.

Zvikoro zvedu zvepadera dera zvinomboitawo nguva yekuti ana vaungane vachiratidzwa pachivhitivhiti zvinoenderana nezvifundo zvavari kutora pachikora ipapo.

Tinode kutenda hurumende yedu inoda kuti avo vemumabuya vanenge vane njere dzavo veikona asi havana mare vanovapa yatinoti sikorashipi kana bhezari kuti vakwanise kufundawo pachena.

Zvidzidzo zvepadera dera zvokurudzirwawo kuti dai zveihanirwawo nani nani anenge akundawo muzvidzidzo zvake zvepashi vamweni vanotadza kuendako ngendaa yemuduso uri padenga.

Antu vanoshanda vakamiririra vana vanoinda kuzvikora zvepadera-dera, varikuramba veiwandudza dzidzo dzawo kuitira kuti vana vawane zvekushandisa zvavanozonosangana nazvo munyika.

Zvikora zvedu zvepadera dera zviri kuwandudzwa wo zveikwanisa kuvaka zvimakamuri zvinoita kuti vana vagarire pachikora vachifundira vasina chinovanesa chekumhatso.

Kuzvikoro zvedu zvepadera ,zvinokurudzirwawo kuti zvivake zvimbatso zvekuti vanobve kuretu vakwanise kufunda veigara papo, ngekuti umwe mwana akafunde eyibve kanyi unoshupikana ngematambudziko ekumbatso.

Zvikora zvepa dera dera vane imwe mbatso inenge ine zvi vhiti vhiti zvokuti mwana anenge eyi funda apapo uno kwanisa kuenda mu rumhu mo ondo funda ngekuzvi tsvakira ruzivo rwake.

Zvikora zvedu zvepadera dera zvinotorawo nguwa yazvo zveivakira vafundi vazvo pekugara zvichinasirawo Mukati macho kuti vakwanise kuisa zviro zvavo pakanaka.

Zvikora zvedu zvepadera zvovandudzwawo zvichiiswa mishina yechizvino-zvino yekuti vana vanenge vaenda kunofunda vakwanise kuishandisa.

Zvikora zvepadera zvakavandudzwa zvikakwanisa kuvaka panoita kuti mwana wechikora auye pachikora, eyigara apapo, anerumu rake ra anogara eyenda kofunda.

Vantu vanokurudzirwa ,kuti ngavaende kuzvikora zvepadera-dera, vanofunda vaifundira mabasa avanoda kuzoita, mamweni ari mabasa emaoko, anovadetsera mumangwana ravo.

Zvikora zvepadera dera zvirikuvandudzwawo nehurumende zveipawo vana vanenge veibva mumabuya vasina mare dzekuenderera mberi kuti vapuwe mukana wekufunda pachena.

Vana vanodzidza kuzvikora zvepadera dera vanodzidza munzvimbo yakanaka. Mavakirwe anoitwa chikoro ichi chinotoratidza kuti vanhu ava vane ruzivo rwepadera.

Tinokurudzirwa kuti tidetserane nehurumende kuvandudza dzidzo yevana vedu vanoenda pazvidzidzo zvepadera dera kuti vakwanisewo kugadzira mitombo yekushandisa kuti zvirerukire nyika.

Zvidzidzo zvedu zvepadera-dera zvinowanika zvichivandudza zvivako zvazvo zvichivaka zvichiisawo zviro zvinoita kuti vana vafunde vakagadzikana.

Muzvikora zvedu zvepadera dera zvinovandudzwa nevanozvivaka ngeunyanzvi zvoiswa michina yechizvino zvino vana vodetsereka pakuva neruzivo rwepadera dera.

Zvidzidzo zvepadera dera zvotorwawo nevana vanenge vakundamuzvidzidzo zvepadera vamweni vakona vanotonofundira kuita madhokodheya votozopetuka mukanyi vobetsera ntaraunda yavo .

Zvikora zvepadera zvakavandudzwao kuti vanthu vakwanise kugarira pachikora apapo veifunda veibva apapo vari mumarumu avo avanoata vasina chinovashaishira zvekanyi.

Zvikora zvepadera-dera zvinosisowo kuva nemphatso inenge ine mabhuku ekuti mwana anenge eida kunovandudza rudzi zivo rwake apindemwo averenge ari ega.

Zvikoro zvedu zvepadera-dera, zvinowanikwa zveitambudzika kuwana zvikwanisiro, zvekuti vana vanenge varipo, vafunde veishandisa. Tinokurudzira kuti ngazvitenge zvikwanisiro zvazvo.

Zvikora zvepa dera dera zvino kurudzirwawo kuva zvino vakwa mune zvakanaka uye zvichipa muntu anofanirwa kuenda achiona pachi pambureki.

Zvikoro zvepadera nezvepadera dera zviri kukurudzira mwana weshe unouya kuzofunda kuti auye ane chivhiti vhiti chake. Kuti azodetsereka pakuita zvidzidzo zvake.

Kuzvikora zvepadera zvinokurudzira kuti vabereki vatengere vana vavo vavanenge veindesa kuzvikora zvepaderadera vaende vane zvivhitivhiti zvavo zvinozovadetsera pakudzidza kwawo.

Zvikora zvedu zvepadera-dera zvinokwaniswa kuendwa nemwana anenge akunda zvidzidzo zvepashi, zvavakuvandudzwawo kuiswawo muntaraunda dzinogara veruzhinji.

Zvikora zvedu zvepadera dera zvinovandudzwa kuti zvifambirane nenguva, zvienderanewo nekubanze kwenyika nekuti kune vamwe vana varikunofunde kubanze kwenyika visangana nevafunda munomu vemunomu vanenge vakasarira.

Zvikoro zvepadera dera zvavakuvandudzwa pazvifundo pazvo zvava kukwanisawo kufundisa vana zveishandisa zvivhitivhiti vana vari kanyi votofunda.